safote latishsha safote latishshaati yaa mayaate safote latishsha yineemohu addi addihu safote latishshi heeranno kuni safote latishshi giddonino umo asine ka'ne hananfanniha safote latishshati yinanni safote latishshi manchu beetti loosiranohano ikko maayiisirano umoho

daganna maate dagana maate yineemmoti mittu qooxeessira heedhannota ikkitanna

oddo. odoo yaa manchu afinokkiricho afanno gede hala'linshe ka'ne seedinse la'ne tittirre odeessinannita odoote yinanni odoo manchu beettira lowo horo uyiitannota ikkitanna odoo nookkiha manchu heere didandaanno yaa dandiinanni.

ama'no ama'no addi additi heexanno ama'no abiyoohu ayiiti ama'no hiitoonni sufino ama'no me"u daniti no ama'no abiyoohu ayiitiro nafu afahoogumoha ikkiro ama'no sasu daniti itophiyaho hexannoprotestante musiliimenanna wolootuno kuri labannori

muro muro yaa mayyaate murote yineemmoti babbaxino garinni baattote aanaanni xeena afiratenni fultannota ikkite ka'e lowo geya biiffannotenna laalo intanniti addi addi akata afidhinoti muro heedhanno gede seedinse la''a dandiineemmo.

Mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnichooti yineemmohu mine worre horoonsi'neemmoho biirote uduunnichooti yineemmohu hakko worre horonsi'nanniha biirote uduunnichooti yine su'minanni.

supermariketete mirte yaa mayaate superimarketete mirteti yineemo woyi supermariketete heexxannota ikkitana tinino hala'ladunni hala'ladu minira aante agaxino garinni biddi assinne worronniricho hixxannohu daye la'e baxisanosi garinni axannote yaate

Hodhishana yaa mayate hodhishana yinemo woyite manu haaro yanana albi yana hodhisha yineena lamewa beenkani haaro yana hodhishati yinemohu kaamelu woluno horophilaoo yinemeret albi yanahu farashoo harcho`oo gang

daddalo daddaloho yaa manch beetti lophanno gede manch betti bifino heesho heranno gede assanohu giddo mittu daddaloho daddalu manch beetira lowo horo aanoha ikkanna dadda'le manchu heeriro hagiiraame heeshsho heeranno lophanni heeranno duromanni haranno

Politika, politikaho yaa mayyaate? politikaho yinannihu lowo geeshsha horaameessa assannoho, lowo geeshsha dancha ase kae mannu taaltino heeshsho hee'ranno gede assannoho, manna gashshate egennonna hayyo politikaho.

mini uduunne mini uduunneeti yineemmohu mine horonsi'nanni uduunne ikkanna hala'ladunni lowo horo aanno mini uduunne yineemmohu sagale horonsirate wolurirano babbaxxeyoorira loosirate mine goxate horonsi'nannihu daallasu kuni baalu mini uduunneeti

Safote latishsha, safote latishshati yineemmo woyte mittoricho balanxe ka'ne hananfanniha safote latishshati yinanni kunino umo mitto looso loonsanni woyte haaro hanafinoha safote latishsha yine su'minanniti qaangannite.

Kalaqonna qooxxeesa, kalaqonna qooxxeesa yineemmohu mitu qooxxeesira woyi mite kalaqote yineemmoti qooxxeesaho safarante mittowa heedhanotta kalaqote yineemmo tini kalaqono Maganuwinni woyi kaaliiqiwinni kalaqantinotta ikkittanna mannu horonsiranotta kalaqotenna qooxxeesaho yineemmo.

faashine faashine yaa mayyaate faashine yineemmoti hiittoonni horonsi'nannite yine halashshine la'nummoha ikkiro yanna agadhine diru abbanoricho hattono loonse biifinsoonniricho uddirate amanyooti akatano ikko faashinete yinanni.

hayyonna bude hayyonna bude yineemmorichi lamunku babbaxara hoogara dandaanno korkaatuno hayyonna budu di babbaxanno, hayyote yineemmo wote tini lowo geeshsha manna gashshate mannu ledo mittee miloome heerate mannu ledo sumuu yee heerate.

umu danancho umu dananchooti yaa maati umu dananchooti yineemmohu meyaaterano labbaahurano heeranno umu dananchi haranchunna seedu heeranno seedisse amaxxatenni biiffanno meyaate roore biifannohu kayiinni meyaatenna labbahu giddo labbaaho konne umo seedisiratenna haransirate mereero.

baattote ofollanna dhagge, baattote ofollanna dhagge yineemmo woyte babbaxxitinoti addi addi soniti baattote ofollanna dhagge heedhanno lagaame, xeichaame, gotiimaame, ilaalaame kuni baalu baattote ofollooti.

Odoote yineemmoti manchi beettira lowo geeshsha hasiissannosita mitte afara hasirinoricho afa nooe yaannoricho macciishshe huwatannotanna taaltino garii woleho saysa dandaannota odoote yinanni odoo manchi beettira lowo horo uyitanno

muronna laalo muronna laalote yineemmo wote hiittoote muronna laalo yineemmoti intannita ikkite ka'e haqqu aana laaltannota ikkite lowo geya gumma afidhinota ikkite biifinote awukaato muuze paapaayyunna mango''oo lawannoreeti.

maashinubba maashinubbate yineemmoti babbaxitinoti maashinubbate dani heeranno kuni maashinubbate yineemmoti umo loonsanni maashine heedhanno gide daakkanno maashine heedhanno haqqa dartanno maashine heedhanno waa axxaara'ano maashine heedhanno.

mini uduunneeti yineemmohu hiitooho mini uduunni mine horoonsi'nanniha ikkanna meyatino labahuno horoonsi'nannihu addi addiha ikkiro mini giddo horoonsi'nannihu sagale qishshi'nannihu heera dandaanno gonxannihu daalasu heera dandaanno

daganna maate daganna maate yineemmo wote lamunku addi addi tiro aanno qaaleeti dagate yineemmo wote mite maate mereero noo ikkikinni hala'kle batire qooxeessa amade heeranno mannaati maate yaa mittu mini giddo heeranno mannaati.

egensiishsha egensiishsha yaate waanna tiro egensiishsha yaate kuni egensiishshino ammanote uurrinshawa lamalate mereero mannu afe egenninokkiricho afanno gede assine kullanniha ikkanna wole ragaanni mannu afinokkiricho xallineenna nabbawe afanno gede assanorichooti.

Kalaqonna qooxxeesa ,kalaqonna qooxxeessaho yineemmo woyte addi addihu kalaqonna qooxxeesu dani heerano kuni kalaqote yineemmo woyte lowo geeshsha baxisanotta ikkite baattote ofolla lowo geeshsha biife muronna haqqe jajjabba amade heedhanotta kalaqonna qooxxeessa yineemmo.

Koatte, koatte yaa mayate ? koatte daginohu maminiti? Koatte oso'linohu ayiti? Koatte hiikko horonsi'nanni ? Koatte wodhanohu ayeeti? Koattete yineemmoti lekkanke gufichu gananokki gede lekkanke ba'anokki gede horonsi'neemmote.

baattote ofollanna xagge baatto addi addi akatanna suude afixxe ofoltinota ikkitanna baattot ofollo duuchawa beenkanni lagaame baatto, xe'ichaame baatto, way amadino baatto yine ka'ne baattote ofollo bebeenkanni.

poletika poletikaho yaa mayyate poletika horonsi'nannihu mayiiraati poletiku mayiira hasiisanno poletikaho yaa isi tirosi maati? manna gashshate egennonna manna gashshate hayyo poletikaho yinanni.

sicconna badooshshe sicconna badooshshe yinannihu mannu heeranno daga mereero mimmitonsa miicannokkinna gawajjannokki gede qunqumme horonsi'nanniha ikkanna siccunna badooshshu lowo geeshsha...

Owaante, owaantete yaa mayyaate? Owaante hiittoonniiti? Owaante horonsirannohu qole ayeeti? Owaantete yineemmo woyiite mittu manchira hasiisinoricho ikko qarrise noosiricho kaa'ate garinni irko assine loonsanni garita owaantete yine woshshinanni.

daddalo, daddaloho yaa maati? daddaloho yya manchu beeti lophitino heeshhsinna biiffino heeshsho hee'ranno gede asse lowo horo aannoha ikkanna daddalu manchi beettira lowo horo aanno, daddalu lophote kaa'lanno daddalu lowo jiro afi'nanni gede kaa'lanno

Mini uduune, mini. uduuneti yaa mayyate ,mini uduuneti yinanni woyte sagale intanni mine horonsi'nanni uduunichi heera dandaano ,gonxanniwi heera dandaano, ii'i daalasa lawinori ,xaraphezu, lawishsha yannankera la'nuummoro hamatu mini uduuneti yineemmori no.

Bunu minnena sagalete mine binu minenna sagalete mine yine lamewa benkanni bunu mini buna aniganiha ikana sagamete minni sagame initaniwati huni lamunku babadoshu no mikiniyatino woyi korikatino mati yinumoha ikito buna anganni mi e bunu herano sagalete mine sagale hedhano

Daganna maate yineemmo woyte addi additi dagana maate no maatete gari heera dandaano dagate yineemmoti mite maate giddo noo manna ikkikki addini qooxxeessa wo'me olla amade heerano maate mitu mini gamba yee mitto mine heerano manna maatete yaate.

Daganna maate daganna maate yaa mayyaate daganna maate yineemmo woyte mittu mini giddo heeranno manna maatete yinanni gamba yee dagate yineemmoti kayinni billaalle addi addiwii gamba yiikkinni fafe heeranno manna dagate yinanni

owaante owaantete yineemmowoyiite mittoricho lende ka'ne xumme aa hasiissannorichonna mittu manchira lende irko assa hasiissannoricho woy kaa'la hasiissannoricho owaantete yinanni tini owaanteno lowo geyaa hasiissano.

giwirinna giwirinnaho yaa mayaate giwirinnaho yineemowoyiite irshu looso ikko saadate ceano ikkito konne roorenkkanni quchumu qooxeesira ikkikkinni wole baadiyete ragaanni heexxe afantano lossaati

looso loosoho yineemohu lowo geesha mancho horaameesa hagiiraamo assanno ane looso lowo geya baxisaa'e xa looso hasixanni lowo geesha haamata woxxaate woy wedelli gabba galtani no loosu yaa hagiiraamo asansara hasixiyo daafira itte galtara agge galtara uddixxe biifara itte heexara yite hasixxanno

mini uduunne mini uduunneeti yineemmohu mini giddo horonsi'neemmoha ikkanna qole kae kuni mini uduunni mine horonsi'neemmoho uddi'nanniho intannihu heera dandaanno sagale ee gonxannihu xarapheezu lawinore mine horonsi'nanni.

minenna gallanni mine yaa mayyaate? minenna gallanni mine yine lamewa bandoonnihu mayiiraati? mineho yaa manchi beetti moyiichu itannosikki gede xeena gargadhate ikko wolu wolu horora horonsirannoha mineho yinanni.

Mininna dubbu saada, mininna dubbu saadati yineemmo woyte miniti mine horonsi'nannite, dubbu saadati yineemmoti dubboho heedhanote qolteno manna gawaja dandiittanote, mannu sagalimate horonsiranotino heedhano horonsiranokkitino heera dandiittano.

sumuda sumudaho yaa maati? sumuda horonsi'nannihu hiikkooti? sumuda horonsi'nannihu hiittoonniti? sumudaho yineemmohu manchi beettira lowo geeshsha horo annohanna ewelummasinna ayiimmasi xawisate buuxate mereeroho worrannihanna ayiimma xawisate horonsi'nanniha sumudaho yineemmo

odoo odoote yineemmoti maati? odoo yaa manchu afannoricho afinokkiricho afanno garinni aante agahine odeessinannita odoote yinanni tini odoo

Koatte yaa maati? Koattete yineemmoti lekkankera wodhine ka'ne lekkanke gufichu ganannokki gede he'noommowiinni ka'ne wole bayicho hara dandiineemmota koattete yineemmo. Tenne koatte duucha woyite manchi beetti wodhe horoonsirannota ikkitanna...

maxaaffa maxaaffate yineemmo woyiite nabbawate horoonsi'neemmota ikkitanna qole kae nabbanbanni woyiite wole babbaxxitino hayyonni horoonsi'nannita egenno mittowa cibbine duunnoonnita maxaaffate yineemmo maxaaffa borreessitinori babbaxxitino manna.

mini uduunne mini uduunneeti yaa mayyate mini uduunne yaa mayira hasiissu? mini uduunneeti yinannihu maa maati? mini uduunni diphinannire ikko sagala intannire ikko kuru baala mini uduunneeti yinanni gobbara haa'ne difullaanni.

Koatte, koatte yaa mayyate ,koatte wodhinannihu mamati koattete yaa camaho woyi lekkate wodhine ka'ne mili yinannirichoti gufichu gananokki gede gane gawajanokki gede gawajameno ka'ne gonxannikki gede kaa'lano.

umu danancho umu dananchooti yaa hiitooho umu dananchooti yaa seenuno labbahurano umu dananchi no meeyaati umu danancho seedisixxe amaxxite biffanno labbahu kayi haransire jeeletenni qabbaire xuma gede asse meeyaati la'asi gede meeyaati halchitanno gede asse biifano.

Mininna biirote uduuncho mininna biirote uduunchoti yineemmo woyte yaa mayyate lamunku babbaxxinoha ikkanna mini uduunchoti yineemmohu mine calla horonsi'neemmoha ikkanna biirote uduunchoti yineemmohu biirote ofollinonniwa hee'ne haa'ne

Seensile, seensileho yaa miturichira suude afirinokkirira suude aate woyi biifinokki mancho biifisate woyi biifinokki baatto biifisa seensileho yinnanni kunni seensilino injano garininna la"ate baxisano garinni loonsanniho.

Ama'no, ama'note yaa mayyate ,ama'note yineemmoti addi addi ama'no heedhano tini ama'nono manchi beetti hasirinoha Magano'yati yee kae anera injinoe yee hirame galano tini ama'nono katholike, orthodokise, pirostate.

umu danancho umu dananchooti yineemohu umu aana heerannohu mudhineemoho seedisi'neemo woy haransi'neemoho meyaati seedisidhanno labbaahu qole ka'e konne umosi haransire biifise la'mise jeeletenni amammade dancha gede asse meeyaatenni roore biifanno

owaante owaantete yineemo woyiite mittu manchira hasisannosiricho xeinosiricho wonshsha owaantete yinanni babbaxitinoti owaantete ragi heerara dandaanomangitete ragaanni afi'nanniti owaanteete ragubba no.

Mini uduune mini uduuneti yineeo woyite mine horonsinani udunichoti sagale intanihu gonxanihu ofolinanihu babaxinoricho asinaniha kone mini uduuneti yinani baadiyete mereerono horonsinaniha ike

Seensile, seensile yaa mayte, seensile hiittonni seesissanni, seensile horonsiranohu ayiiti, seensile hiite yannara horonsi'nanni ,seensileho yineemmo woyte mittoricho xume aano gede assine mayitta ikko labbaha biifano garinni loosi'noha seensileho yinnanni.

Bunu minenna sagalete mine bunu mineeti yaa buna anganni mineeti sagalete mineeti yaa sagale intanni mineeti bunu mini duucha woyte roorenka buna agate horonsi'nanni mineeti sagalete mini hala'ladunni sagale itate horonsi'nanni mineeti

Mini uduunne mini uduunneeti yineemmohu mine worre horoonsi'neemmoha ikkanna mini giddo calla horonsi'nanniho mini uduunnichooti yineemmohu sagale raisi'neemmoricho ikkara dandaanno mine gonxanniwa baycho ikkara dandaanno babbaxxeyore mine ofollinanniwa ikkara dandaanno

poletikka ,poletikaho yaa mayyate, poletikka yaa hiittoni horonsi'nanniho poletikaho yinanni woyte mite manigiste mito gashshote seekkine hayyoteninna egennoteni manna amaale irkinse amade gashshate hayyo poletika.

daganna maate, daganna maate yaa mayyaate? daganna maate yineemmo woyte daga mitto mine heedhannota di'ikkitino babbaxxewo gobbara addi addinni hala'lite kae heedhannota dagatte yinanni, maate kayiinni mitto mine xa ninke gede ikkite ka'eenti gamba yite heedhanota maatete yineemmo.

hayyonna bude hayyonna budeho yinanni wote babbaxe nooha nafa ikkirono dibabaxinoho budu mitteenni amadisiisame heerannoho hayyote yaa coyee coyiinanni gara coyeeho ordere agadhino garinni biddi assa dandaate.

hara daa'atonna darama yaa mayyaate harate yineemmo woyte mitttowiinni hee'noonniwiinni ka'ne wole gobba hinge ha'nannita harate yinanni daa'ato yineemmo woyte mittoricho la'nara hasi'nanniha daa'atote yinanni daramate yinanniti urdetemikinatinni ikko babbaxewo coyni darammanite

Muronna laalo ,murona laalo yineemmo woyte muro babbaxxotino garinni heedhano addi addi akati guma intanni muro heedhano kuri giddo papayu muuze murote gaamattano.

Muuziiqa muziiqa yaa mayyaate? Muziiqu lamu garihu heerara dandaanno mittu muziiqi manchu gdidosi noore xawisannoha maatiro xawisahnnao muuziiqaho yinanni ku'u kayeenni huuro aannoha muuziiqaho yinanni

koaatte koaattete yineemmo woyte lekkakke kinchu gane gawajjaannokki gedenna lekkanke baccannokki gede lekkakke xu'me uytanno garinni amandannota koaattete yinanni, tini koaatte meyatino labbaahuno wodhannota ikkite yannankera lowo horo.

Muuziiqa muuziiqaho yineemmo woyte baxxewo garinni horonsi'nanniha ikkanna muziiqu gobbate aana hala'lado tiro aate huuro no uduunnicho baala muuziqaho yinanni, kayiinni zammarannihu giddosi simmeette maccishshame xawissanni

Mininna biirote uduune, mininna biirote uduuneti yineemmohu lamunku addi addiho, mini uduuneti yineemmohu mine hoole mine calla horonsineemmoho ,biirote uduuneti yineemmohu biirote worre calla horonsi'nanniho minirano ha'ne ha'nannikkiha biirote uduunicho yinnanni, kuni lamunkura lowo badooshi noonsa, mili assatenna mili assa hoogate mereero calla.

kaotte koattete yineemmo woyte lekkate manchi beetti wodhe lekkasi gawajjantannokki gede wodhe kinchu woy gufichu gane gawajjannosikki gede lekkate wodhe harannota seeda doogo ha'nay woyte lekka gawajjantakki gede horonsi'nayita koattete yinanni.

giwirinna. giwirinnaho yaa maati giwirinna yaa hiikko horoonsi'nanni giwirinnaho yinayii su'ma ayi abbino giwirinu manchi beettira lowo horo aannoha ikke ka"e giwirinnu quchumu giddo ikko gobbaanni heerannohu saadate widoonni afi'nannihonna irshu widoonni afi'nanniho.

Safote latishati yaa mayaate safote latishati yinanihu korkatu mayirat safote latishi mamicho hiikichona hiiko bara hasiisani safote latisha yaa mitoricho hanafomiha safote latishat yine woshinani

maashinubba yineemmo wote duuchu daniti maashinubba heedhara dandiitanno gide daakkanno maashine umo loonsanni maashi manna xaginsanni maashin heedhara dandiitanno tenne maashi addi addi coyiinni loonsanni.

Umu danancho, umu danancho yaa mayyate ,umu dananchoti yineemmohu manchu beettira maayatera ikko labbahura heeranoho ,maayati seedisidhe egenantino labbahu qole haransire kone umu dananchoti yineemmo biifano gede assi'nanni.

koatte koattete yaa mayyate koatte manchi beetti lekkate wodhanota ikkite kae lekkasi gufichu gawajjannokki gede lekkate wodhine ka'ne ha'nannite duucha wote seeda doogo ha'nanni wote leka goda'antannokki woyi gawajantannokki gede assate horonsi'nannite.

Superimaarketete mirte, superimaarketete mirte yineemmo woyte quchumu giddo mitto hala'lado mine haa'ne loonsannitta superimaarketete mirteti yineemmo ,superimaarketete mirteti yineemmoti hala'lado base adhine loonsannitta mannu hasirinoricho hasirino garinni afiranotta.

Giwirinna, giwirinna yaa maati, giwirinu hiittonni horonsi'nanniho, giwirinna horonsiranohu ayeeoti ,giwirinu manchi beettira lowo geeshsha hasiisanoha ikkiro roorenkanni baadiyyete qooxxeesira giwirinu hasiisano saada ceate ikko irsha loosirate.

egenshiishsha egenshiishsha yaa mayaate waannu egenshiishsha yaa ikkitukkinni xaa haroo yannara yine woshshinannihu egensiishshaho kuni egenshiishsha yinannirich mittu manchira afinokiricho afanno gede assanno lawishshaho addi addi amma'note uurinshara kaa'lanno.

biifisa yaa mayaate biifisate yineemorich mittoricho xumme afirinokiricho xumme afiranno gede assatenna lawishshaho anfire baala worre seekine ka'ne mitegede goowu diiga lawinore eleele"oo lawinore biddi assine ka'ne la'nanita.

Supperimarkeettete mirte Supperimarkeettete mirteeti yineemmo woyiite mittu hala'ladu minira haa'ne lowo geeshsha ordere agadhino garinni uduunne biddi assine woroonniha mannu hasire garinni lowo udiinne adhannoha hatto yineemmo

hodhishshanna hodhishshanna yaa mayyate hodhishsha yineemmohu addi addi garinnni uduunnichu heeranno kuni lawishshaho haaro yannaranna albi yannaho yineemmkohu kaameelu haaro yannaho horophillu haaro yannaho farashunna harrichu albbi yannaho.

kalaqqonna qoxeesa kalaqqonna qoxeesaho yineemo woyiite lowo geesha baxisannoha ikke maganu kalaqino kalaqo mannu heerate ikkitannota lowo geeshsha illete biifannota ikkite heedhannota kalaqqonna qoxeesa yinanni kalaqqonna qoxeesa heerate dargu hoolannoha di"ikino

daganna maate daganna maate yineemo woyiite mitto mine heeranno manna maatete yiniro daga kaayiini mittu mini gobaanni ikke ollaa wo'me mitto quchuma amade woy mitte gobba amade herannoha dagate yine woshshinanni.

roso rosoho yaa mayaate rosu manch beettira lowo geya egennote lowore afate duuchare afateeti rosu yaa diworaqata galchine nabanbe sa"ate heesho ronsanni heera ronsanni amado ronsanni manu ledo heenayi gara ronsanni

Murote ya mayate murote yinemo woyite lowo gesha manchi betira horo uyitanota ikite kae horonsinani akati akati baxinoha nafa ikiro murote gido lalo uyitano yinemori papayu mango awukatona muze yinemeri balunkuri

Biifisa biifisa yaa degimo qole kae lowo geya dancharicho assine lowo geya baxisannoricho assine lowo geya hagiirsiisannoricho assine akata soorrammoha akata qolnlaniricho biifisate yinanni tenne lowo geya

Supermarketete mirte supermarketete mirteti yineemo woyite supermarketete adi aditidadaluniti halalado lowo geesha jawa gede ikitinotera dadalinanihu dadalu amaynoti herano.

Baattote ofollonna dhagge, baattote ofollonna dhage addi addi daniti suuditi ofollo noose xeichame baatto heedhano, gottimame baatto lagichame galchimi soojjati ragani afantano.

Daganna maate, daganna maate yineemmo woyte kuni lamunku su'mi addi addiho dagate yineemmo woyte mitto mine heedhanotta ikkitukkinni farsha yte hala'lite qooxxeessa wo'mite heedhanote, maate yaa kayinni mitto mine amade heedhanotta maatete yineemmo.

hayyonna bude hayyonna bude yineemmo woyiite babbaxxewoo hayyonna bude akati heeranno hayyote yaa babbaxxino garinni manna coyii'ne taashshate manna coyii'ne biddi assate manna qalle horoonsi'nannite budeho yaa kayiinni mannu mittee sumuu yee wodhinorichooti.

Daganna maate, daganna maate yineemmo woyiite dagate yaa mitte maatenni ilante batiranninna hala'lanni harino manna lowo geeshsha kiironsa haammata manna dagate yineemmo. Maate yaa kaayiinni mittu mini giddo heedhanno mittu mini manna baalanka gamba assine ka'ne aate..

daganna maate daganna maate yineemmo wote addi addi su'ma afidhinoha nafa lawiha ikkiro dagate yaa mittu qooxeessi mereerinni yee hala'le kiironsa haammate heeranno manna dagate yinanni maate kayiinni mitto mine ganba yee heeranno mannati.

odoo, odoote yineemmo woyte mittu manchira afinokkiricho afanno gede assi'ne injaanno garinni mommodda nookkiha woleho sokka sayiisate hayyo mitte odoote yeemmo ,haamatu manni macciishshannno gede assa dandiinanni.

Ama'no, ama'note yineemoti duuchu dabiti woyi duuchu akatiti heedhano tene gido ani ama'neemo yinanirichi nafa hoogiro, ani bada dandeemoti musilimete ama'no, protesitantete ama'no, oritodokisete ama'no heedhano kuri ama'nuwano uminsa uminsa

Daddalo, daddalu manchu duuremanonna manchu saante afirano gede manchu heeshshosi hagiidhe heerano gede taaltino lopho afirano gedenna mannu ledo mittomu heeranosi gede loosirano loosi giddo mitu daddaloho, kuni daddalino lowonta baxisanohonna halchisanoho.

Muuziqa, muuziqaho yaa mayate muuziqaho yinemohu baxewoha huuro aano udunicho muuziqaho yinnanni, kayinni deeni yiniha ikkiro wole muuziqaho yine sominannihu huurotenni faarisotenni manu maccishamete zamarano

safote latishsha yaa mayaate safote latishshaati yineemo woyiite balaxote assinanni qixaawwo ikke ka"e balaxote aana loonsanni looso mitto hananfe he'nooniha loonsaniha safote latishshaati yinanni safote latishshi lowo geesha hasisanno safote latishshi nookihano loonse didandiinanni.

maxaafa maxaafate yineemo woyiite babbaxitinno egenno hororse giddo duunoonita maxaafate yineemo maxaafa maxaafa ikkite heexenna duuchu garihu su'mu woshshatto baxxitanno qulaawa maxaafa yinanni maxaafa hexxanno natsa nabanbani maxaafa heexxanno kuri baalankanni maxaafate yinann.

koatte koattete yaa maati? koatete yineemmo wote manchi beetti lekkasira wodhe harannota noowiinni kae milli milli yaanni haramannota koattete yinanni koatte manchu beetti lekkasi gawajjantannokki gede horonsirannote lekkasira wodhe harannote.

bunu minenna sagalete mine bunu mineeti yineemmohu buna angeemmowa ikkanna quchumu mereero horonsi'nanniho sagalete mineeti yinannihu sagale hidhine intanniwa ikkanna manchi beetti hudiriro mare sagale itannowa sagalete mineeti yine woshshinanni.

hodhishshaanna yaa mayyaate? hodhishshaanna yaa mitturichinni hee'noonniwiinni ka'e ranke iilla hasi'nanniricho leelishsannoha hodhishaanna yinanni tekinoloojete hodhishinna bashhso hodhishi hee'ranno.

Godo'le godo'le yaa mayyaate? Godo'lete yineemmoti addi additi godo'le heedhanno tini addi addi godo'leeti yineemmotino lawishshaho kaasete godo'le qalete godo'lenna wole qolte qolleete godo'le heedhanno

Egenshiishsha egenshiishshaho yaa addi addiricho anfe egenninoonnikkiricho haaroricho mannu afanno gede tuuta fushshine reqecci assine mannu lae woyi macciishshe afanno gede assinanniha konne egenshiishshaho yinanni

Looso, loosoho yaa mayyaate? Loosu mayira hasiisanno? Loosoho yineemmo woyite manchi beetti hagiidhanno gede assannoho. Hagiidhanni loosanno gede assannoho. Loosoho yaa manchu lophanno gede manchu heeshsho heeranno woyite ite age galate hasiisannohu umihunni loosoho.

hara hara yaa mittuwiinni heenoyewiini ka'ne ha'nannite da"atto yaa mitoricho la'nara halchine ha'ne hee'nanniricho marre la'nanita daa"atote yinanni wole qole darama yaa hudete korkaatii he'noonniwiinni xooqate

Godo'le godo'lete yineemmowoyite addi addi godo'lete akati heeranno tini godo'leno lawishshu gede la'nummoha ikkiro giddo godo'linannitano ikki wole gobbara godo'linanniti qalete godo'le lekkate kaase godo'le yineemmereeti yaate.

Amma'no. Amma'note yaa maati? Amma'no hiitto assine uurrinsoonnite? Amma'no mamaanni hige daggino yinummo Amma'no yaa manchu lawinosiha kuni Maga'noyaati yee heerannoha addi addi garinni noo uurrinsha Amma'note, duuchu dani Amma'no no. Ortodokise pirotestaante,

Agatto agattote yaa maati? agattote yaa hiikko horonsi'nannite? agatto agaahu ayiti? agatto jawu agawo shiimuno agawo agatto manchi beettira lowo gudaate woy lowo gawajjo afidhinoha nafu ikkiro agatto mito woyte lenderangiro danchate yee Ani amaaleemmo.

Seesa, seesa yaa mayate, seesanohu ayeeti, seensannihu mayrati, seensannihu hiitto ikkineti seesa yaa biifate xume ledate wona noowichini lende ka'ne suude biddi assine ka'ne soorra seesate yinne woshshinanni.

agatto, agattote yineemmoti mannu agannota ikkitanna lowo geeshshano amma'note uurrinsha pirotesitaantete amma'no uurrinsha ragaanni lowo geeshsha amma'lannikkita ikkitanna manchu beetto lowo geeshsha surre taqqoxaaxxartanno woy surre amaddannota agattote.

Safote latishsha, safote latishshaati yaa mayyaate? Safote latishshi mittoricho hanafote aana nooha safote latishshaati yinanni. Hanafote aana nooha umo hananfanniwote nooricho safote latishshaati yinanni. Ko'ee kayinni aante loonsanni ha'nanni sanfe hee'noonniwa.

Mininna dubbu saada mininna dubbu saadaati yine lamewa bandanni mini saadaati yineemmoti mini giddo horonsi'nannita ikkitanna dubbu saadaati yineemmoti mite manna gawajjitannoti mite manna gawajjitannokkiti heedhanno

Daddallo, daddalloho yaa mayate, daddalloho yaa lowo geeshsha danchaho ,ani xa daddallo baxeemmo, saante heedhome'ero lowo geeshsha daddallo daddaleemmo, daddalloho yinnannihu mancho lowo geeshsha dureensanoho, mancho hagiirsisanoho, mancho hatto lende eo affi'nanniha daddalloho yinnanni.

baatote ofollanna xagge baatotte ofollanna xagge yineemowoyite addi addiri baatote ofolla bayiichu garinni lowo geya baxxitanno lagaame baato noowi no ilaalaame baato noowi no lowo geesha lixinoti woy xeichaame baato no tinino soojjati galchimi ragaani afantanno.

Sagale yaa mayyaate? Sagale horonsi'nannihu hiittoonniti? sagale manchi beettira mayra hasiissanno? Mayi hororano kaa'litanno, may horono uytanno? Sagale itikkinni hee're diafanno, sagale lophote lowo injo uytanno.

Superimaarketete mirte, superimaarketete mirte yaa mayyate, Superimaarketete mirte hiittonni horonsi'nanni, superimaarketete mirteti yinanni woyte mitu hala'ladu mini giddooni loonsanniha daddalu uduune duuchu dani uduune gamba assine loonsanniha hasi'nonniricho ragu ragunni worroniha adhinanniha superimaarketete mirteti yinanni.

owaante owaantete yineemo wooyiite mittu mannira uyiinannita assinannita kaalo ikkito lawishshaho xagisirate qooxeesi widooni noota owantete yinanni tini owaanteno manchu qaramiro ikko manchoho hasisinosita

seensille seensille yaa mayaate sesaayiihu mayaate seensillu hasiisahu maayiiraati seensilleho yineemohu duucha wote roorenkanni meeyaati horonsixannoha ikkanna seesu lowo geesha hasiisanno labahuno seesiro qarru dino seesa lowo gesha danchate

mininna biirote uduunnichoo mininna biirote uduunnichooti yineemmohu mine horonsi'nannihunna biiirote horonsi'nanniho mini uduunnichi mine calla horonsi'nanniho biirote uduunnichi biirote calla horonsi'nanniho

Hara daa"atonna darama hara yaa mittuwi hee'noyiiwi ka'ne wolewa harate daa"ato yaa la'nara hasi'noonniricho marre la'nanniha daa"ato yinanni darama yaa babbaxxeyo olu korkaatuwanni hee'noyiiwinni wole ollaa hinge xooqate

Sumudaho yaa mayaate sumudaho yaa sidaamu giddo heerannohu hala'ladunni egennaminohu sumudu heeranno kuni suumdino babbaxxeyooricho loosannoho ha'ne donde abbinanniho gobbate meerero heerannoho qoqqowu giddo heerannoho gobbate ayeemmase xawisannoho.

babbaxino dani uduunnicho baaaxino dani uduunnicho yineemmohu maati? babbaxino dani uduunnicho horonsi'nannihu hiittoonniti? horonsirannohuno ayeeti sagale intanni uduunnichi heeranno babbaxinoricho loonsanni dani uduunnichi heeranno mine minnanni uduunnnichi heeranno ...

Biifisa, biifisa yaa mayate, biifisa yinnanni woyte hiikko garinni biifinsanni, biinfileho horonsiranohunna biinfile horonsiranohu ayeeti? Roorenka yanna biifa hasiranohu seenneho ,seennuno biifa hasirano labbaluno biifa hasirano roorenka kayi insara darga uyinanni.

Baadi xagga baadi xagga yineemmo woyiite baado horonsi'nannita ikkite lowo gawajjonna lowo horo uyiitannota ikkite manchu tamaare afino daafira ikkitukkinni wolu assanna maate loossanna afe aannota baadi xaggaati

Seensille seensilleho yaa mittoricho xumme aanno gedenna biifanno gede assa seensilleho yinanni wolu qole ka"entinni mannu addi addi garinni seesate goowaho wodhinannirinni angate usudhinannirinninna addi addi garinni seesate

babbaxxino dani uduunnichi yinanniri sidaamu afiinni woshhsinannihu addi addi dani uduunnichi hee'ranno lawishshaho sagale raisi'nanni uduunnichi hee'ranno, sagale intannihu addi addi uduunnichi hee'ranno.

Hodhishshaanna yaa mayyaate? Hodhishsha yineemmo woyiite noowiinni milli milli yitannore calla ikkitukkinni mannu hasirnowa illanno gede rakke iillishshannore haaro yanna hodhishshanna xaa yanna woyi albi hodhishsha farashsho yineemmerinna kameela yineemmeri

Odoote yineemmo woyiite anfoonnikkiricho anfeemmo gedenna afinokki manni hala'ladunno macciishsha dandaanno gedenna afa dandaanno gede assinannita odoote yinanni tenne odoono tuuta shiqinshshe wolu mannira iillinshannite

muro yaa mayyaate? murote yineemmo woyte babbaxxewo daniti addi addi akatiti muro, tini murono kalqete aana heedhannoti duuchu daniti heedhanno tenne giddo su'mansa gannummoro bahiirzaafe yineemmori babbaxinoti masincho'o waaddicho'o

Kalaqonna qooxxeessa, kalaqona qooxxeessa yineemmohu babbaxxino su'ma affi'noha lawirono kalqote yaa kalaqote qooxxeessaho yaa hakkuyi qooxxeesu mereero heedhanotta ikkittanna hala'ladu garinni affantanoti qooxxeesubbate yinannite horonsi'nannite tini qooxxeesubbano addi addiha.

afantino gashshaanonna annuwa. afantino gashshaano annuwa yineemmoti amma'note ragaanni heedhannoti afantino gashshaanonna woy annuwa heedhanno lawishshu gede amma'note ragaanni alba amma'no hanaffu yannanni hanaffe heedhannoti afantino annuwa heedhano gobba gashshatenni afantino annuwano

daganna maate daganna maate yineemmo woyte mitte gosa woy mitto boosallo ikke gamba yee noo mannanna daga mereero heeranno manna daganna maatete yinanni annu mittunni ilantinotanna ganba yiino mannanna

odoo odoote yineemoti hiitoote odoo mayiira hasiissanno odoote yineemo woyite mitto anfoonikkiricho mittu manchira ragunni aateagaxino garinni odeesinannita odoote yine woshinanni odoo lowo geesha danchate faayate

boohaarranni mereersha, booharranni mereershaati yaa booharranni bayiichira mayiitino labbahuno gangalatanni ite age kae buna anganniwa ikko mittowa jawa sagalete mine mare ofolli'ne hasaabbanniwa hedo soori'nanniwa booharranni mereersha yinannni

Hodhishshanna yaa mayyate ,hodhishshanna yineemmo woyte addi addihu hodhishshu dani heerano lawishshaho saadate hodhissanihu hodhishshu heerano kaameela kawanohu hodhishshu heerano kuri addi addi dani hodhishsha yine woshshinannireti.

Egeshisha egeshishaho ya wana tiro xa yanara abinoniti egesishaho yinaniti kuni egesishino afonikire anifanni gede manu lamalate nore afano gede asinaniho hamata yana merero amanote urinsha ragani

bunu minenna sagalete mine bunu minenna sagalete mine yineemmohu lamu garihu minu heerara dandaanno bunu mini buna calla horonsi'nanniha ikkarano dandaanno sagale horonsi'nannihano ikkara dandaanno kayiinni roore yanna lamunku garihu addi addiho sagalete mini sagale intanniho bunu mini buna anganniho.

Koatte, koatte yaa maati, koatte mayra hasiisu, koatte horonsiranohu mayitenso labbaho, koatte lamunku manni horonsiranotta ikkite kae manchi beetto lekka gufichu gane gawajanokki gede agartanottanna gawajanokki gede holittanotta koattete yinnanni.

Mininna biirote uduunne, mininna biirote uduunne yineemmohu addi addi baayiicho horonsi'neemmoho lamunku. Miniha mine horonsi'neemmo. Biironniha roore anga biirote horonsi'neemmo uduunnichooti. Biirotenni haa'ne fulleemmokkiha dargaho heereenna danchare assi'neemmoha.

muronna laallo, muronna laalo yineemmoti hiittoote? muronna laalo horonsi'nannihu mamichooti? muronna laalote yineemmoti addi addire horonsi'nanniha ikkiro intanni laalo amaddinoti lawishshaho, mangote yinanniti paappayaho yinanniti murote laalooti.

koaatte, koaattete yaa mayyaate? koaattete yaa may horonsi'rannote? koaatte hiikkicho afantanno? koaatte yaa manchu beetti lekkasira wodhe horonsi'rannoricho halaaladunni lekasi gawajjantanokki gede asse horonsi'rannoha koaattete yine woshshinanni yaate.

muuziiqa muziiqaho yaa mayyaate? muziiqaho yineemmo woyiite manchi beetti giddosinni xawisannoricho woyi giddosira dayiire xawisannoha roorenkanna huuro annore baala muziiqaho yine woshshineemmo yaate

Afantino gashshaanonna annuwa, afantino gashshaanonna annuwa yineemmo woyte babbaxewo loosininna babbaxewore assatenni afantino gashshaanonna annuwa heedhano koni giddoni ama'note widiidi annuwa noonna babbaxxewo garinni gobba gashshate afantino annuwa heedhano.